Ati ka neno cal dano adek latin ti idyere ki jo aryo madongo ngat acel ti mako rec ngat acel ti dwyoyo yeya ki kit kala pa pii mubokki en nyuto ni ceng ti ka poto